Eŋu lɔbɔ aɖe zɔzɔm le emɔ dzi. Eŋua nye eŋu ʋi. woɖe ekpekui aɖewo ɖe eŋ emm emɔ to. Woƒoƒui ɖe emƒ to. Egbe xoxo aɖe hã li.

Ŋutsuwo le afi ya wole dɔ wɔm wodo awuwo ɖe awu dzi wodo ga kuku elabena edɔ yi wɔm wole eŋu le eya me.

Ŋutsuwo yi ke yevugbe mea míayɔwo be surveyors wo nane kpɔm. Wo didim. Nyɔnuwo le eme ŋutsuwo le eme. Eɖewo do awu ʋi, woƒe helimɛtiwo.

Yevu ŋutsuwo kple nyɔnuwo nu ƒflem le nudzraƒfe wokɔ fe nuwo kɔde gakpe gakpokusiwo me ɖevi aɖe le nane ɖe asi ekpɔ dzidzɔ

Amewo sɔ ɖee teƒe aɖe yi ke dze abe emɔzɔƒe ene. Agba aɖewo le gakpokusi aɖewo me. Wole agbadɔ ɖe te.

Xexitɔwo le woƒe flaga ɖe asi. Wo dzidzɔ kpɔm ŋutɔ. Nyɔnuwo nye eɖewo do awu ʋiwo. Awu dzi, awu yibɔ eɖewo hã tsakɛ.

Amewo sɔ ɖe teƒaa ɖe he nane kpɔm. Eɖewo da shi ɖe megbe. Eɖewo da shi ɖe ŋgɔgbe. Ekplɔ̃ ɖe le wo dome yi ke wo dɛ nanewo dɛ edzi. Wokɔ avɔ tsyɔ dzi.

Ame aɖewo sɔ ɖe exɔaɖe me he dzidzɔ kpɔm, ɖevi aɖe lé nane ɖe asi he ha dzim ɖe me, ɖevia ɖe eŋuɔ ƒom, eɖewo sɔ ɖe ekplɔ ŋuti.

Nyɔnuwo kple ɖeviwo le mɔ ya me, emɔ̃a ƒe afia ɖe gble, ŋutsua ɖe le mɔ dzi, eŋu dzɛ aɖe le eme, ŋutsu aɖe ha nɔ anyi ɖe afima.

Ame aɖewo le exɔwo me, nutatawo le walls wo ŋuti, nyɔnuwo nanewo tam le agbalẽwo dzi, ŋutsu aɖe tsi atsitre le nu ƒom na wo.

Ŋutsuwo yike dze abe dɔwɔlawo, wosɔ ɖe exɔ ŋuti, yike wole tutum, eɖewo le anyigba, eɖewo le edzi, wo katãa wo edɔ la wɔm.

Ŋutsu ya anyigba tutum, vɔa eɖa asi, nɔ anyi le anyigba le ha sem eye dzodoƒea lé atia ɖe asi, ye dzodoƒea le ʋi aɖe.

Eŋudzraƒe yike le nane abe eŋume ene, nyɔnuɔɖe tsatsitre ɖe wogbɔ. Atsiaɖewo wɔbe gbadɔ le otame.

Mm, amegãwo sɔ ɖee teƒe ɖeka. Nuko le emo na wo. Ŋutsua ɖeka e ashi nam Ghana ƒe dzikpɔla. Zikpiwo le wo megbe.

Bafae nɔ anyi ɖe etsi me, amea ɖewo le efli me, etsi dzadzam, eŋu lɔbɔ aɖe yina, anea ɖewo zɔzɔm, wo mɔ me tsom, amea ɖewo kɔ bɔla ɖe emɔ dzi.